Ekifaananyi kino eno kiraga omukyala nga yeebase wansi naye awo waliwo ebintu by'atunda amayuuni ne lumonde, naye ng'omukyala akooye yasuze akola oba asiibye akola, omukyala ono emabega we waliwo era mukyala munne atudde ye obutuuzi bonna balabika bayina bye batunda, kano nno kalabika katale ka mmere waliwo akameeza emabega w'ono omukyala nawo, naye ate ayina ayina ne umbrella oba manvuuli etuuziddwako amayinja okumuyamba omukugira omusana ng'akola omulimu gwe oboolyawo okukugira omusana okwokya emmere ye okugi ereme kukala ng'abaguzi tebannaba...

Eggana ly'ente lye liri mu kifaananyi kino eno; ente eziyina amayembe ag'enjawulo waliwo eziyina amayembe amawanvu n'amayembe amampimpi ente zino zirabika nti nno kuliko omuntu emabega waazo ali mu kuzirondoola oba ali mu kuzikuba okubaako gye ziraga. Noolwekyo ente zino eno si nnyingi okuzaama.